Fakkii asii olitti argitan kun meeshaalee mana namaa keessatti kan argaman yommuu ta'u, isaan kunis kan irraa hojjataman immoo muka irraati. Fayidaan isaan kennan immoo ittoo adda addaa hojjachuudhaaf akkasumas immoo qicuudhaaf kan gargaaranidha.

Suuraa asii irratti akkuma arguu dandeenyutti meeshaalee mana tokko keessa jiran agarsiisa. Meeshaaleen kunniin immoo kan hojjataman kanneen akka mukaa fi meeshaalee warshaa keessaa bahan adda addaatiin kan hojjatamaniidha.

Fakkiin as irra argamuu kun nyaataa jedhamaa. Gostii nyataa kanaas immoo foon dheedhii jedhamuudhaan kan beekamuu yommuu ta'u, biyyaa keenyaa keessatti kan baay'ee fudhtamuufi kan baay'ee jaalatamudha.

Fakkiin asirraa arginu kun sibiila jedhama. Sibiilli kunis immoo warshaa keessa galee oomishamee kan ba'u yommuu ta'u, faayidaan isaa immoo bahee ijaarsa adda addaa manaatiif kan ooluu dha.

Suuraan asirraa arginu Kun, asxaa kan gamtaa Afriikaa yemmuu ta'u, gamtaan afrikaa Kun immoo biyyoota afrikaa jiran hunda kan walitti qabee tokkummaadhaan kan waliin itti hojjetanidha.

Suuraan asii gadii arginu Kun, daldaladha. Daldalli immoo iddoo bittaa fi gurgurtaan itti raawwatamu yemmuu ta'u, asirratti akkuma arginutti Meeshaalee addaa addaa irraa hojjechuudhaaf kan nu tajaajilan. Meeshaalee manneen keessatti barbaachisan iddoo itti gurguramuu bitamuudha.

Fakkii asii gadii irratti kan arguu dandeenyu kun namoonni lama kubbaa miillaa akka isaan taphachaa jiranidha. Namoonni lama kun kan kubbaa miilla taohatan garee gara garaa lamaaf akka ta’e arguu ni dandeenya.

Fakkii asii olii irratti kan argitan kun, meeshaalee adda addaa warshaa keessatti oomishamanii, gabaa keessatti kan dhiyaatanii dha. Meeshaaleen kunniin immoo, kanneen nyaata adda addaa kan of keessatti qabatee dha.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kophee jedhama. Faayidaan isaas immoo ilmoon namaa iddoodhaa iddootti gaafa miila isaatiin deemu akka miilli isaa hin miidhamne kan godhuudha innis immoo kan oomishamu warshaalee adda addaa keessattidha.

Suuraan asirraa arginu kun meeshaalee uffata adda addaa haala qindaa'aa ta'een ol kaa'uudhaaf kan gargaarudha. Innis immoo bifa haaraa ta'een iddoo guddaa akka hin fudhanne ta'ee kan hojjetamedha.

Fakkiin asirraa arginu kun lafa qonnaa bal'aa irratti qonnaan bulaatiin biqiltoota dhaabamanii guddina irra jiran agarsiisa. Gaafa biqiltoonni kuni guddatanii, oomishaaf gahan immoo sassaabamanii uummataaf ni dhiyaatu.

Fakkiin asirraa mul'atu kun mana barumsaa dha. Mana barumsaa kana keessattis immoo barattoonni taa'anii wanta haaraa kanaan dura kan isaan hin beekne taa'anii barachaa jiru. Barsiistuun immoo isaaniif ibsaa fi barsiisaa jirti.

Fakkiin asii gaditti arginu kun mana kitaabaa jedhama. Mana kitaabaa kana keessattis immoo kitaaboleen adda addaa jiru. Kitaaboleen kunneen kan nama qayyabachiisan ta'uu danda'u yookiin immoo asoosama adda addaa uummata barsiisuudhaaf kan barreeffaman ta'uu ni danda'u.

Fakkiin asii olitti arginu kun oomishoota gabaa tokko irratti bittaa fi gurgurtaaf dhiyaate kan agarsiisudha. Oomishaaleen kunis nyaata hojjechuuf kan gargaaranidha. Fakkeenyaaf: qullubbii diimaa, qullubbii adii, qaaraa fi kan kana fakkaatanidha.

Fakkiin asirratti arginu kun faayaadha. Faayi kun immoo mataa irratti kan kaawwatamu yemmuu ta'u, kan inni oomishamus warshaa keessattidha. Faayidaan inni kennus hawaasa tokko keessatti akka miidhagnee mul'annu kan nu gargaaruudha.

Suura asirraa arginu Kun, nyaata aadaa biyya Itoophiyaa kana keessatti argamudha. Nyaanni Kunis maqaan isaa marqaa jedhama. Nyaanni Kunis yeroo baayyee kan fayyadu dubartii daa'ima deessee akka isheen jabaattee kaatuuf kan hojjetamudha.

Suuraan asirratti arguu dandeenyu kun mana yaaliidha. Manni yaaliin immoo manneen barnootaa addaa addaa keessatti argamuu danda'a. Innis wantoota barattoonni kutaa keessatti baratan haala qabatamaa ta'een hojiitti jijjiiranii iddoo itti hirmaachuu danda'anidha.

Fakkiin asii olii irratti arginu kun nama bashannanaa kan boqonnaa irra jiru kan agarsiisudha. Iddoon inni itti, iddoo ishiin itti boqochaa jirtus immoo iddoo baay'ee bareedaa, wantoota uumaatiin kan guutamedha.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kun dhugaatiidha. Dhugaatiin kunis immoo kan alkoolii qabu yemmuu ta'u, maqaan isaa 'black label ' jedhamuudhaan kan beekamuudha. Kunis hawaasa keessatti kan jaallatamu yoo ta'u, haa ta'u malee, gaafa humnaa ol ta'u kan nama macheessuudha.

Fakkii asii olii irratti kan arginu iddoo mana amantaa fi abbaa, abbootii amantaa Islaamaa kan ta'e yemmuu ta'u, iddoo kana irrattis hordoftoonni amantii kanaa waaqeffannaa isaanii itti gaggeessaniidha.

Fakkii asi olii irratti kan arginuu kun Biqiltuu jedhama. Biqiltuun hawasaa tokko keessatti faayiidaa hedduu qaba. Faayidaa isaa keessa inni tokko immoo gafaa Adduu ta'u gadisa ta'uudhan gargara. Akkasumaas immoo haala qilleensaa gaarii akka qabatu taasisaa.

Fakkiin asirraa arginu kun bineensa yommuu taatu, kan isheen jedhamtus immoo harre-didoo jedhamuudhaan beekamti. Isheenis immoo kan isheen jiraattu, naannoo namni jiru irraa fagaattee bosona keessatti jiraachuu dandeessi.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu kun meeshaa barreeffamaaf gargaaru yoo ta'u innis iskiriiptoo dha. Kunis mana barumsaa fi bakka addaa addaatti ittiin barreeffama barreessuuf kan ooluu dha.

Fakkiin asirraa arginu Kun, gabaadha . Gabaa kana keessattis immoo akkasumas Kan argamu fuduraa fi Kuduraadha. Isaanis immoo bakka ija namaa hawwatuun taa'anii bittaa fi gurgurtaaf kan qophaa'edha.

Fakkiin asirraa arginu kun gosa fuduraadha. Gosni fuduraan kunimmoo muuzii jedhamuudhaan beekama. Innis iddoo adda addaatti baay'ee kan beekamuu fi kan jaallatamudha.

Fakkiin asii olii irratti kan arginu kun namoota uffata aadaa naannoo Harargee kan uffatani. Baay'ee kan bareedanii fi faayamanii jiran arguu ni dandeenya. Suuraa kanarrattis immoo namoonni kun akka kolfaa jiranii fi baay'ee gammadoo akka ta'an ni argina.

Fakkii asii oliitti kan arginu kun asxaa yuunivarsiitii arsii yoo ta'u, fayidaan asxaan kun nuuf kennummoo wantoota adda addaarraa yuunivarsiitii adda addaarraa baasnee akka beeknu kan gargaaruudha.

Fakkiin asirraa arginu kun dabbasaa dha. Dabbasaan immoo akka aadaa keenyaatti dubara tokkoof bareedinaa fi kabaja ishiiti. Isaanis immoo faaya adda addaatiin bareechuu fi miidhaguu ni danda'u.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kuni biqiltuudha. Biqiltuun immoo hawaasa tokko keessatti faayidaa hedduu qaba. Faayidaa isaan kennan keessaa inni tokko haala qilleensaa gaarii gochuu fi gaaddisa kennuudha.

Fakkii asii oliirratti kan arginu nyaata uummata Oromoo biratti kan baay'ee beekamaa ta'ee fi kan aadaa ta'e yommuu ta'u, maqaansaas immoo Cuukkoo jedhamuudhaan ni beekama. Nyaatni kunis immoo kan baay'ee namatti toluu fi kan miny'aawudha. Innis immoo kan hojjetamu yeroo baay'ee gaafa ayyaanaati.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kun meeshaalee iddoo hojii tokko keessatti kan argamuu danda'anidha. Isaan kunis immoo mukarraa kan tolfaman yookaan meeshaale adda addaa waarshaa keessatti oomishamanii bahaniiti kan hojjetaman yommuu ta'u, wantoota adda addaa of keessatti qabachuu danda'u.

Fakkiin asii olitti agarru kun iddoo bashannanaa paarkii jedhamuudhaan beekama. Iddoon kunis immoo of keessatti biqiltoota adda addaa akkasumas bineensota adda addaa nama bashannansiisan of keessatti qabaachuu danda'a.

Meeshaan suuraa kana irratti arginu kuni madaala jedhama. Madaalli kun immoo wantoota lama hanga isaanii wal madaalchisuudhaaf, safaruudhaaf kan gargaaru yommuu ta'u, yeroo baay'ee immoo daldala keessatti itti fayyadamna.

Fakkiin asii olitti arginu kun namoota Ispoortii gareedhaan hojjetan arguu ni dandeenya. Namoonni kunisimmoo ufata wal fakkaataa uffatanii sosocho'insa qaamaa hojjechaa jiru. Innis immoo qaama namaatiif gaariidha.

Fakkiin asirraa arginu kun albuuda ta'ee, maqaansaas ashaboo jedhamuudhaan beekama. Innis immoo haala namni akka itti fayyadamutti ta'ee, waarshaa keessa galee kan bahu yommuu ta'u, faayidaan isaas immoo ittoo adda addaa hojjechuudhaaf ni fayyada.

Fakkii asii oliirratti kan arginu gabaatu meeshaalee gabaa tokko keessatti argamanidha. Fakkiin kunis kan xiyyeeffatummoo meeshaalee qulqullina namaa eeguudhaaf garagaaran kan of keessatti qabatedha.

Fakkiin asirraa arginu kun maatii keessatti abbaa fi mucaan waliin ta'anii nyaata bilcheessaa akka jiran agarsiisa. Kunis immoo kan agarsiisu daa'imman wantoota baay'ee maatii isaaniirraa akka baratanii fi akka horatan agarsiisa.

Fakkiin asirratti arginu kun fakkii parking guddaa tokkoo kan agarsiisu yommuu ta'u, fakkiin kunimmoo barreeffama gurguddaatiin akkuma beeksisaa ummanni wantichi maal akka ta’e akka baraniif kan qophaa'e dha.

Fakkii asii Olii irratti kan arginu beeyalada manaa yammuu ta'u isaannis karaa irra deemaa kan jiranii dha. Isaannis ilma namaatiif bu'aa hedduu kennu.

Fakkii asii oliirratti kan arginu kun kuduraalee fi muduraalee adda addaa gabaadhaaf kan dhiyaatanidha. Isaan kunniin kan oomishamanis hawaasuma keessatti yommuu ta'u, gurgurtaa fi bittaadhaaf kan dhiyaatanidha.

Fakkii oliirratti kan arginu kun mana jireenyaa jedhama. Manni jireenyaammoo iddoo adda addaatti gosa adda addaa kan qabu yommuu ta'u, fayidaan mana jireenyaammoo namni qorra, ho'a, aduu akka isaan dhorkaniifi.

Fakkiin asirraa arginu Kun, namoonni amantaa tokkoo, innis kan Ortodoksii walitti qabamanii gaafa isaan faarfatan akkasumas waaqeffatan agarsiisa. Amantaan Kun immoo Itoophiyaa qofa keessatti osoo hin ta'iin addunyaa mara irra jira.

Fakiin asirraa arginu Kun maatii mana tokkoo kan agarsiisu yoo ta'u. Maatii Kunis uffata aadaa faaya adda addaatiin faayamanii kan aadaa fi kan ammayyaa walitti qabudhaan bareedanii kan argamanidha.

Fakkiin asirra jiran kun dhugaatii jedhamu. Dhugaatiiwwan kunneen immoo warshaa keessatti oomishamanii kan bahan yommuu ta'u, tokkoon tokkoon isaanii dhamdhama garaagaraa kan qabanidha. Isaanis immoo hawaasa keessatti fudhatamaa fi jallatamummaa garaagaraa qabu.

Fakkii asii olii irratti kan arguu dandeenyu, namoota amantii Ortodoksii kan hordofan yommuu ta'u, akkasumas immoo abbootni amantaa amantaa kanaa sagantacha geggeessaa akka jiran arguu ni dandeenya.

Fakkii asii olii irratti kan nuti arginu, lafa margaa jedhama. Lafa margaa kana irratti immoo biqiltoonni addaa addaa ni jiru. Biqiltoota kana nyaachuudhaan immoo bineensota addaa addaa arguu ni dandeenya.

Fakkii asii olii irratti kan nuti arguu dandeenyu kun iddoo bashannanaa yommuu ta'u, iddoon bashannanaa kunimmoo of keessatti biqiltuu adda addaa fi daraaraa adda addaa kan of keessatti qabatuu fi kan nama hawwatudha.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kun beeksisadha. Faayidaan beeksisa tokkoo immoo hawaasa tokko keessatti waanta raawwatamu, waanta haaraa uummata beeksisuudhaaf gargaara. Fakkiin asii oliirratti immoo kan xiyyeeffatu waa'ee mana barumsaa tokkoo beeksisuudhaaf gargaara.

Fakkii asirraa arginu kuni biqiltuudha. Biqiltuun kun immoo maqaan isaa raafuu jedhamuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, hawaasa keessatti nyaataaf ni tajaajila, baay'ees kan jaalatamudha.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kun namoota amantaa Muslimaatti amananii fi waaqeffatan arguu ni dandeenya. Fakkii kana irratti immoo abbootii amantaa Muslimaa saganticha geggeessaa akka jiran arguu ni dandeenya.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kun aasxaa garee Ispoortii 'Buna Wallaggaa ' kan jedhu yommuu ta'u, faayidaan isaas immoo garee Ispoortii kan biraa irraa adda baasnee akka beeknuuf kan nu gargaarudha.

Fakkiin asirraa arginu kun beeksisa jedhama. Beeksisni kun immoo wantoota adda addaa kanniin akka iddoo hojiis ta'uu danda'aa fi kan kana fakkaatan uummata bira geessisuudhaaf, hawaasa barsiisuudhaaf kan maxxanfamudha.

Fakkii asii olii irratti kan arguu dandeenyu kun sibiiladha. Sibiilli kunis kan inni oomishamu warshaa keessatti yommuu ta'u, faayidaan inni hawwaasa keessatti kennuuf, kan kennu immoo meeshaalee ijaarsa adda addaatiif ni gargaara.

Fakkiin asirra arguu dandeenyu kun gabaa guddaa yommuu ta'u, inni kunis immoo of keessatti meeshaalee adda addaa, kuduraalee fi muduraalee akkasumas wantoota nyaata hojjechuudhaaf kan gargaaran kan of keessatti qabateedha.

Fakkiin asirratti arginu kun meeshaalee warshaa keessatti oomishamanii ammammoo gabaadhaaf gurgurtaadhaaf dhiyaatanidha. Meeshaaleen kunniin immoo faayidaan isaanii haxaawwachuudhaaf gosa gosaan dhiyaatanii jiru.

Fakkii kana irratti kan arginu iddoo bashannanaa yoo ta'u, of keessatti wantoota adda addaa namtolchee ta'anii sammuu dhala namaa bohaarsanii fi bashannansiisan argina.

Fakkii asii oliirratti kan arginu kuni beeksisadha. Beeksisni kun immoo fayidaan isaa hawaasa keessatti wantoota haaraa beeksisuudhaafi barsiisuudhaaf kan gargaaruudha. Beeksisni kunisimmoo kan irratti xiyyeeffatu, bittaafii gurgurtaa adda addaa irrattidha.

Fakkiin asirratti argamu kun meeshaa mana namaa keesatti kan argamu ta'ee, faayidaan isaas immoo buna danfifame ittiin dhuguudhaaf kan tajajaajiludha. Innis immoo fal'aanaa fi sinii jedhama.

Fakkiin asii olitti argamu kun mana jireenyaa jedhama. Manni jireenyaa kunimmoo gamoo tokko irratti kan jiru yommuu ta'u, faayidaan inni kennu iddoo kan qusatuu fi namoota baay'ee iddoo xiqqaa tokko irratti jiraachisuuf ni gargaara.

Fakkiim as oliitti arginuu dubartiin tokko hojii hojjechaa jirti. Hojiin ishees immoo uffataa sisireesitee gurgurruuf kan agarsisuu yommuu ta'uu, hojiin ishees akka daldaltuuti jechuudha.

Fakiin asirra jiru kun lafa qonnaa bal'aadha. Lafa qonnaa kana irratti immoo oomisha boqqoolloo guddachaa jiru argina. Oomishni Kun immoo haala gaarii fi ga'aa ta'een guddachaa jiraachuu agarsiisa.

Suuraan asitti arginu kun teessodha. Teesson kunis ammoo haala namatti akka mijatu ta'ee, iddoo adda addaatti deemudhaaf akka nama gargaaru akkasumas ammoo dugda namaa akka hindhukkubneef akka nama fayyadu ta'ee kan hojjetamedha.

Fakkiin asii olii irratti arginu Kun, fakkii oduu miidiyaa 'etv' jedhamu irratti kan dhihaatu yemmuu ta'u, fayidaan oduu kanaa immoo waantota haaraa addunyaa keenya irratti uumaman uummataaf beeksisuudhaaf ni gargaara.

Fakkii asii olii irratti kan arginu kun, Meeshaalee waraanaa ammayyaa kan ta'an yemmuu ta'uu, isaanis immoo waarshaa addaa addaa keessatti kan oomishamanidha. Fayidaan isaanii tokko haa ta'uu malee gosaan garaagara ta'uu danda'u.

Fakkiin asii gaditti arginu kun aasxaawwan miidiyaa addaa addaa kan ibsuu dha. Miidiyaawwan hawwaasaa addaa addaa kun immoo hawwaasa keessatti odeeffannoo tamsaasuuf kan tajaajiluu dha.

Fakkiin asirraa arginu kun meeshaa mana namaa keessatti kan argamu ta'ee faayidaan isaas bishaan yeroo dheeraaf osoo hin badiin tursiisudhaaf kan gargaarufi akkasumasimmoo dhangala'oota adda addaa yeroo dheeraadhaaf tursiisuuf kan gargaarudha.

Bakki asirraa arginu kun mana jireenyaa jedhama. Manni jireenyaa immoo iddoo namni utti boqotuu fi jiraatudha. Innis immoo faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa nama qorra irraa, aduu irraa fi wantoota nama miidhan adda addaa irraa eeguuf ni fayyada.

Fakkiin asirraa arginu Kun, konkolaataa jedhama. Konkolaataan nuti arginu Kun immoo Meeshaalee addaa addaa kanneen akka abaaboo halluu garaagaraa qabaniin faayamee, miidhagee akka namni ija hawwatutti ta'ee babbareedee jira.

Fakkiin asii olitti kan arginu kun paarkiidha. Paarkii kana keessattimmoo bosona adda addaafi biqiltoonni adda addaa ni jiraatu. Bosona kana dawoo godhachuudhaan immoo bineensonni garagaraa as keessa jiraatu.

Fakkii asirratti arginu, alaabaa biyyoota addaa addaati. Inni gidduu kan jiru immoo alaabaa biyya Itoophiyaa yemmuu ta'u innis immoo halluuwwan garaagaraa sadii irraa kan qindaa'ee hojjetamedha.

Fakkiin asirratti arginu kun lafa qonnaati. Lafa qonnaa kanarratti immoo midhaab adda addaa dhahamee kan gahe ni argina. Maqaan midhaan fakkii kanarratti arginu immoo Boqqolloo jedhama. Boqqolloon kun gaafa gahe hawwasa biratti kan qaqqabu ta'a.

Fakkii asii gadii irratti kan arginu kun kitaabadha. Mat-dureen kitaaba kanaas immoo "Guuboo seenaa" kan jedhamu yoo ta'u, of keessatti asoosamaa fi saayinsii kan qabudha. Barreessaan kitaaba kanaas Beekan Gulummaa Irranaa jedhamuun kan beekamudha.

Suuraa armaan olii kanarratti kan arginu shamara uffata aadaa Booranaatiin kan faayamtee, bareeddee kan jirtu argina. Ishee irrattis immoo mataa bareedaa tokko argina. Innis immoo kan nam-tolcheetiin hojjetamee, kan isheenis ittiin faayamtee jirtudha.

Fakkii asii olii irratti arginu kun mana barumsaa jedhama. Manni barumsa immoo iddoo namoonni walitti qabamanii wanta haaraa isaan hin beekne kanaan dura iddootti baratanii fi qayyabatanidha.

Fakkiin asii oliirratti argitan kun meeshaalee adda addaa kanneen akka huccuu warshaa keessatti oomishaman gabaadhaaf dhiyaatan arguu ni dandeenya. Uffanni, uffatoonni kunisimmoo of keessatti gosa adda addaadhaan jiru.

Fakkiin asii oliirratti kan arginu kuni kophee jedhama. Faayidaan kophee kanaas immoo miilli namaa akka hin miidhamnee gargaara. Kan inni oomishamus immoo warshaalee adda addaa keessatti yommuu ta'u, yeroo ammaa kanatti immoo haala addaatiin bareedee mijataa ta'ee oomishamaa jira.

Fakkii asii olii irratti arginu kun mana jireenyaa jedhama. Manni jireenyaa kun immoo haala bareedaa ta'eetiin, haala ija nama hawwatuutiin hojjetamee jira. Faayidaan mana jireenyaa kanaas aduurraa, qorra irraa akkasumas immoo wantoota nama miidhan irraa nu eega.

Fakkiin asirraa arginu kun dhugaatiidha. Maqaan dhugaatii kanaas biiraa jedhamee beekama. Innis immoo warshaa keessa galee oomishamee kan bahu yoo ta’u, gaafa humnaa ol dhugamu nama macheessuu danda’a.

Fakkii asii olii irratti kan arginu mana nyaataa dha. Mana nyaataa kana keessatti immoo nyaanni gosa adda addaa ni dhiyaata. Namni barbaades immoo deemee ajajatee nyaachuu ni danda'a.

Suuraa kana irrattinkan arginuu daldalaa fuduuraa yommuu ta'u, isaan immoo gosaa adda addaan halaa mijatuttin haala hawwatuttin qopha'aani kan argamanidha. Isaanis gosaa ofi ofiittin bareedani ta'aniruu.

Fakkii asii oliirratti argitan kun mana nyaataafi buna adda addaa kan ta'e yommuu ta'u, as keessattimmoo bunnii fi nyaanni gosa adda addaa gurgurtaadhaaf kan dhiyaatudha.

Fakkiin asirraa arginu kun kopheedha. kopheen kun immoo asxaa alaabaa biyya Ithiyoopiyaa kan ofirra qabu yoo ta'u, faayidaan isaa akka miilli nama hin miidhamne kan godhuufi eenyuummaafi sabummaa biyya Ithiyoopiyaa addunyaaf agarsiisuuf kan tajaajiludha.

Fakkii kanarraatti kan arginu dubartiin tokko maanguddoolee umuriidhaan deeman lamaan ishiin tajaajilaa akka jirtuufi akka isaan gargaaraa jirtu argina. kana keessattisimmoo kan hubannu hawaasa tokko keessatti walkabajuun akka barbaachisuufi kun akka jiru agarsiisa.

Fakkiin asii olitti arginu kun mana barumsaa jedhama. Manni barumsaa immoo hawaasa tokko keessatti iddoo barnoonni itti kennamuu fi wanti haaraa barattoonni walitti qabamanii itti baratanii fi itti qayyabatanidha.

Fakkiin asirraa arginu kun kophee jedhama. Kopheen kun immoo faayidaa adda addaa qaba. Faayidaa isaa keessaa inni tokko immoo miilli namaa akka hin miidhamne gargaara. Innis kan oomishamu immoo warshaa adda addaa keessatti dha.

Fakkiin asii olirratti arginu kun faaya jedhama. Faayi ammoo keessattuu shamarran qophii adda addaa irratti miidhaganiifi bareedanii mul'achuudhaaf kan itti fayyadamanidha. Isan qofa osoo hinta'inn aadaa kan hawaasa isheen keessaa dhufte agarsiisuuf, mul'isuuf, beeksisuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'u.

Fakkii asii olii irratti kan nuti arguu dandeenyu aasxaa baankii Daashenidha. Faayidaan aasxaa kunis immoo baankota kaanirraa adda baasnee akka beekuu dandeenyuuf kan nu gargaarudha

Fakkiin asirraa arguu dandeenyu Waarshaa jedhama. Waarshaa keessatti immoo wantoota ilma namaatiif barbaachisan baay'ee haala salphaatiin, haala namatti mijatuutiin oomishamuu ni danda'a.

Fakkiin asii olitti arginu kun aasxaa miidiyaa "Tiwiitar" jedhamu yemmuu ta'u, faayidaan miidiyaa kanaa ammoo wantoota haaraa addunyaa keenya keenya irratti uumaman iddoodha iddootti akka beeksisu nu gargaara.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun namoota gareedhaan sirbaa jirani dha. Sirbi isaan sirbanis sirba aadaa dha. Akkasumas namoonni Kun gammadaa fi bo'aara jiran kan agarsiisuu dha.

Fakkiin asirraa arginu kun dhugaatiidha. Dhugaatiin kunimmoo waarshaalee adda addaa keessatti seenanii kan bahan yommuu ta'u, hawaasa adda addaa keessatti fudhatamaafi jaalatamummaa adda addaa qabaachuu danda'u.

Fakkii asii olii irratti arguu dandeenyu Kun, biqiltuudha. Gosni biqiltuu kanaa immoo boqqolloo jedhamuudhaan beekama. Boqqolloon kan hawaasa keessatti baayyee beekamuu fi faayidaa hedduu kan qabudha.

Fakkii asii olirratti arginu kun meeshaa barreeffama barreessuudhaaf kan gargaaru argina. Isaan kunis immoo halluu adda addaa waan qabaniif, bifa bareedaa ta'eetiin barreeffama barreessuudhaaf ni gargaaru.

Fakiin asirra arguu dandeenyu Kun biqiloota. Biqiltootni Kun immoo naannoo adda addaatti biqilanii kan jiran yemmuu ta'u gosaan adda addadha. Haa ta'u malee hundi isaani namaaf faayidaa kan kennanidha.

Fakkiin asirraa arginu kun meeshaadha. Meeshaaleen kunimmoo kan isaan argaman iddoo hojii tokko keesstti ta'uu ni danda’a. Maqaan meeshaalee kanaa immoo Minjaalaa fi Teessoo jedhamuun ni beekama.

Fakkiin asii olitti argitan kun aasxaa miidiyaa OBN yommuuu ta'u, faayidaan aasxaa kanaa immoo miidiyaalee adda addaa irraa adda baasnee akka beeknuuf kan nu gargaarudha.

Fakkiin asirraa arginu kun fuduraa gosa adda addaa daldalaaf dhiyaate agarsiisa. Haalli isaan itti dhiyaatan ammoo gosa gosa isaaniitin haala nama ija hawwatuutin bittaafi gurgurtaadhaaf dhiyaatanii jiru.

Fakkiin asirraa arginu Kun, lafa qonnaati. Lafa qonnaa kana irratti immoo biqiltoota lafa qonnaatiin qotamanii agarsiisa. Biqiltoonni Kun gaafa isaan guddatanii oomishaaf gahan immoo hawaasaaf kan dhihaatanidha.

Fakkii asii olirratti arginu kun meeshaalee mana jireenyaa tokko keesstti kan jiran agarsiisa. Meeshaaleen kunimmoo haalli isaan itti hojjataman akka iddoo qusatuuf bareeeffamanii kan hojjatamanidha.

Fakiin asii olii irratti arginu kun meeshaalee manneen jireenyaa tokko keessatti argamanidha. Meeshaalee Kunis immoo minjaala yookiin teessoowwan adda addaa ta'uu ni danda'u. Faayidaan isaa immoo meeshaalee garagaraa irra kaa'udhaaf yookiin namni irra taa'uudhaaf kan gargaarudha.

sura kan irratti kan arginu meeshaalee adda adda mana keessatti fayyadamu dandeenyuudha. isaanis meeshalee nyaata hojjachuudhaaf kan gargaaran, ho'isuudhaaf kan gargaaran fi kan kana fakkaatan argachuu dandeenya

suurri asiirraa arginu kun buna danfifamaa jirudha. akkuma beekamutti immoo addunyaa kana keessatti yeroo jalqabaf bunni kan argame biyya kenya yitoophiyaa keessattidha kanaafuu immoo bunnii hariiroo cimaa aadaa fi eenyummaa wajjiin kan walqabatudha.

suura asiirraa arginuu kun konkolaataa dha konkolaatichi immoo baa'ee guddaa yommuu ta'u ummata hawaasa keessa jiru iddoo tokkoodha iddoo biraatti gageissuudhaaf kan gargaarudha innis immoo teknolojii haaraaddaaddaatiin kan hojjatame yommuu ta'u rakkoo akka nuin qunnaamniif kan gargaarudha

suuraan aasii olii kan argiinu kun namoota hojii waraanaa irratti hojjetaniidha hojiin saanisimmuu waraana irratti hirmaachuu qofoosoon ta'in seera eksiisu rratti shoora olaanaa kan xabataniidha saanisimmu biyya 1f gamii guddaa kan xabataniidha

Fakkii suura kana irraa arginu kun meeshaalee gabaa guddaa tokko keessatti argachuu dandeenyudha. Isaanis daa'immaniif qulqullina isaanii eeguudhaf kan gargaaran ta'uu danda'uufi kan kana fakkaatanidha.